Qulqullinni naannoo dhukkuboota bishaaniif nyaataan daddarboo ta'an ittisuuf gahee olaanaa qaba. Naannoo qulqulluu yookiin balfi hin jirre, bishaan qulqulluu fi qilleensi qulqulluun fayyaa namaa barbaachisoodha.

Eegumsa dhabuun karaalee dhukkubni ittiin daddarban keessaa isa tokkodha. Akkuma harka dhiqachuu dhabuu fi nyaataa fi dhugaatii qulqullina hin qabne fayyadamnu akkasumas talaallii fayyaa fudhachuu dhabuun carraa dhukkubaa dabaluu danda'a.

HIV AIDS'n vaayirasii dhiiga keessa jiruun kan daddarbu yoo ta'u, innis immoo sirna dhorkaa qaama namaa irratti dhiibbaa guddaa geessisuun qaamni namaa dhukkuboota biroo dandamachuu akka dadhabu taasisa.